loori n loɣi kom ni loori maa kama nyɛla zaɣ piɛlli ka loori maa ʒɛ n baɣi duri ayi duri ayi maa ka di kpahi chɛmsi di zuɣusaa mini tiŋa ka tihi ʒɛ di nyaanga

Niriba n ʒɛya niriba maa puuni sheba nyɛla paɣaba ka sheba nyɛ dabba niriba maa puuni sheba piɛla lai ka gbibi gaɣa gaɣa maa puuni sheli nyɛla zaɣa sabinli ka sheli nyɛ zaɣa piɛlli.

Paɣaba mini dabba ʒɛ kuliga gbini kuliga maa gbini ya mini tihi n za di gbini paɣaba maa mini dabba maa nyɛla ban vari saɣari wibaro ʒɛmi baɣaba.

Niriba ata mbɛ duu puuni niriba ata maa puuni shɛba ye la nɛɛn piɛlli ka bi puuni yino so jinjam sabinli ka piri namda sabinli ka zɛ tɛɛbuli gbuni.

Mɔɣuni binkɔbri n ʒe kɔm gbini binkɔbri maa sheba biɛla kɔm maa puuni ni ka yino mi ʒe kɔm maa kpaŋa ka waɣa n nyaŋi binkɔbri maa zaa tihi m pe ngili mɔɣuni binkɔbri.

Paɣa n zɛya paɣa maa zɛ m baɣi la tɛɛbuli la so zɛ nbaɣi o ka gbubi paɣa maa bɔɣu sapiŋ paɣa maa zaŋla bini bɔbi o noli ka paɣa shɛba zi o yɛanga.

doo n-ʒi rooboti gbuni rooboti maa kama nyɛla zaɣ' piɛlli ka zaɣ' sabinli gabi di puuni doo maa zaŋla bini tiri rooboti maa nuu ni ka telivisa ʒe m-baɣi doo maa mini rooboti maa duu maa dukpuna nyɛla zaɣ' piɛla.

Dabba anu n bari chɛchɛ dabba anu maa nyarila chɛchɛ palli zuɣu dabba anu maa zaa pili la zupiliti ka kpa ninkpariti bi tooni yino yela liiga dozim ka piri namda sabinli.

paɣa mini bihi ata n-ʒi kuɣu zuɣu paɣa maa gbubi la gitaaya ka bihi ata maa puuni yino gba gbubi gitaaya ka yino gbubi talibila ka talibila maa gbuuni nyɛ zaɣ' ʒee.

Salo n ʒeya salo maa puuni sheba nyɛ paɣaba ka sheba nyɛ dabba salo maa puuni sheba ʒila kuɣusi zuɣu ka sheba mee ʒi bɛ zuɣusaa salo maa puuni so ʒɛla bɛ tooni n ʒɛn tabi teebuli.

Niriba n-ʒe duu tooni duu maa kama nyɛla zaɣ'piɛlli ka di gbunni nyɛ zaɣ'sabinli niriba maa puuni shɛba nyɛla paɣiba ka shɛba nyɛ dabba niriba maa puuni shɛba dabimi ka shɛba mi ʒe zuɣusaa.

Niriba ayi n ʒi duu niriba ayi maa ʒila goro zuɣu niriba ayi maa puuni yino nyɛla paɣa ka yino nyɛ doo bɛ ʒimi lihiri telivisa ka telivisa maa tam teebuli zuɣu.

doo n-ʒe m-baɣi Akpaaku Akpaaku maa zuɣu niriba ayɔbu n-tam di zuɣu paɣ' so ye liiga ʒee ka sɔ jinjam sabinli Akpaaku maa dukpuna nyɛla zaɣ' sabinli ka teebuli nima.

niraba n bɛ duu niraba maa puuni shab nyɛla paɣaba ka shab nyɛ dabba niraba maa puuni shab dola bin dohi zuɣu ka so mii ʒi bindohi maa zuɣu ka so mii ʒɛ n tabi bin dohi maa ŋun ʒɛ n tabi bin dohi maa nyɛla Gbanpiɛli

salo n ʒɛya salo maa piɛla fooli salo maa puuni shab nyɛla paɣaba ka shab nyɛ dabba salo maa puuni bi tooni teebuli nʒɛya ka adaka tam teebuli maa zuɣu

dabba n tam akpaaku zuɣu dabba maa puuni so yɛla goɣa ʒiɛ ka so yɛ goɣa sabinli n ʒɛ goɣa ʒiɛ maa lan nyaanga salo n ʒɛ akpaaku maa gbuni ka shab gbubi tuuta ŋyn yɛ goɣa ʒiɛ maa tirila salo maa nuu

Niriba m be duu niriba maa puuni sheba dola bindohi zuɣu ka ban do bindohi maa zuɣu bɛ yino pili ka niriba ayi ʒɛn tabi bindohi maa.

Paɣa nziya paɣa maa nyɛanga o paɣa kpɛɛ n zɛ mbaɣi o ŋuni zɛ n baɣi o maa yela gɔɣi nuɣiso ka bɔbi ningbuni pɔbirigu o nolo ni ka zaŋ o nuu chaŋ ti gbaai ŋuni ziya maa bɔɣu sapiŋ.

Tɛɛbuli n zɛya tɛɛbuli maa zuɣu bini yara tam tamiya doo n zi mbaɣi tɛɛbuli maa ka ye liiga zee la paɣaba zi doo maa yɛanga ka doo zo o naba zuɣu tii nzɛ bini zɛ shɛli polo maa yɛanga.

kuɣu n ʒɛ duu puuni kuɣu maa tooni teebuli nim ʒɛya ka teebuli maa gbuni ka fulaawaasi bɛ laa puuni teebuli maa zuɣusaa kapu n tamya ni jiŋlaa dikpuni maa kama nyɛla zaɣ tankpaɣu

Zamaatu n-ʒeya Zamaatu maa puuni shɛba nyɛla paɣiba ka shɛba nyɛ dabba shɛba ʒila kuɣusi zuɣu ka teebuli be bɛ tohini ka bɛ nyaaŋa ka adakanima ʒeya zamaatu maa puuni so pili zipili sabinli.